Kom toktok kiryeyogi iteng yo kiwerogi kala maleng me acata dok i teng yo eni tye iye odi adek ot acel ki wero ki kala makwar acel ma i dyere-ni pe kiwero ki i tenge ma pe kiwero-ni pikipiki kiketo i nyome.

Latin awobi man iye yom adada en tye ka bwonyo ma lake tye weng woko en oruko bongo ma yelo ci bene inge en lutini mukene tye ma tye ka neno.

Lutino anyira ki lutino awobe, weng gitye muni gin gubedo gulwore i dog meca kun giwoto ki boko lok, awobi acel ki kingi ma oruko kiyo ni, omako cim i cinge wot idiyone.

I lum eni opong iye lacek ma dong mukene gitye ka cam ento mukene gucung acunga yen bene tye pe dwong ento lum macek en aye dwong loyo weng.

Munu eni tye i opicce en ti wotti tic wi mejane ti iye laptop ma ti diyone wotti tic kibene buk ti ingette ki kalam weny en oruku bongo labade bor cawa bene ti icinge

Eni ature tye madwong ci i ature acel ature opye ci woto ki ywayo moc ature.

Mutoka dayani otingo gweni madwong gwen eni polle tye gweno munu ma kiti terogi me acata.

Pem eni kicweyo ngolo nam madit nami lac ento ki i teng nami tye lum ma kalane green pem eni bene ki gengo teng ki nyonyo me gengo dano pe opoti.

Lutino bulu eni gitye ka tuku rugby ngat acel olenge omako lawote ento lawote onongo dong obayo odilo pe icinge luwote mukene gity ka nene kit ma dong odilo tye kacito kwede en katuko rudby eni bene bar eni mutoka tye ma kiryeyogi iteng bar eni

Anyaka muruko bongo myel eni tye ka mye ki bene tiko tye ipyere en ocung iwi kom bene

I cuk man tye iye lucat cat mon aryo acel obedo abeda acel ocung acunga latin moni bene tye i cuk eni ma cuk man kicato iye kabij ki nyanynaya.

Eni tye yen koo

Bul man giketogi i ot myel bul eni gitye iye abicel olu ma giketogi en ot myel eni kong bene kom tye i iye adek ma orye ma dano bedo i iye.

Kutyeno eni kutyeno maleng adada ma ceng tye ka poto dok dero pa ceng eni Kati maleng nyutte maber loyo ka itye iteng pii ngato moni bene ocung iteng pii ci woti neno kita ceng poto kwede en dero pa ceng bene mukene bino wa ipii ma inam-mi.

Latin anyaka man eni mukedo wiye oruko bongo longe tye ka coc en ojenge ikom ot tye bene kawot ki coc ki kalam icinge